Paɣaba ata m be duuni ka yino gbibi bia ŋun gbibi bia maa nyɛla neesi ka teebuli sheli o ni yen zaŋ bia maa pa m maɣasi o waɣalim maa zuɣu o zaŋla tima mini han sanitaaza nima pa nimaani bia maa ma maa yela liiga buluu ka ashipti maa gooni maa nyɛ miliki kala ka bɛ zaŋ notisi tabilili.

Kumasi sentra moksi tooni m boŋɔ m boŋɔ jiŋli maa nyɛla jiŋ titali ka bɛ zaŋ taasi n niŋ di tiŋa zaa loori dibaata n za tooni maa ka sheba pili zipiliti n zaya do'so za nimaani o yela liiga ʒee o gbibila kamara sabila bipuɣimbila so zala nimaani o pala sari piɛlli.

Gaana polisi nima n chena bɛ zaa nyɛla dabba ka bɛ ye pirinsi niɛma ŋun be tooni na maa gbibila bɛ marafa ka kpa sipesi sabila tihi bela bɛ nyaanga ka laati pooli waɣala gba zaa biɛni jirambisa biɛla nimaani do'so zala nimaani o yela liiga ʒee jinjiɛm maa nyɛ kafi kala.

Sheba n niŋdi laali ka bɛ duhi loori sabla m be palli maa sunsuuni ka niriba maa be kpaŋa n wuɣi be nuhi n niŋdi ba ka do'so ŋun tamya maa ye liiga piɛlli o zipiligu nyɛla zaɣa ʒee do'so be loori maa tooni o yela binŋmaa ka di nyɛ zaɣa sabinli ka boogi zaɣa piɛla.

najɛriyɛns n niŋdi raali ka bi gbubi bi paati maa foto nima n chɛna shab gbubila foon nima n niŋdi viidiyos shab bɛ nimaaani bi pilila keep nima jiranbiisa titali shɛŋa bɛ bi nyaanga ka laati pool gba biɛni paɣa so ʒɛ nimaani o gbubila kom gaɣali ka o zipiligu nyɛ zaɣ piɛlli

America nim fɔma pirɛsidɛnt Donald Trump n za niriba sunsuuni n diri alizama o wuɣi la o nubihi ka niriba maa mi zaya n lihiri o shɛba pili la zipilisi ka di nyɛ zaɣa ʒee shɛŋa nyɛ zaɣa piɛla shɛŋa mi nyɛ zaɣa sabila doo so za ni maa ni o yɛla liiga piɛlli ka o zipiligu nyɛ zaɣa ʒee o kpa la noosi maks.

Shɛbi n niŋdi raali doso ŋun be tooni maa nyaɣila baaji sabinli ka gbibi gaana filaaki o nu yinga ka o ye liiga ka npp be di zuɣu ka nanaado foto gba pa dizuɣu paɣa so ʒi o nyaanga maa o yɛla liiga yelo ka bobi bob'ʒee ka zaŋ yɛri n niŋ o nyingoli ni paɣa so gba ʒi nimani o yɛla liiga piɛlli ka pa sari piɛlli.

Paɣaba anahi n chɛna yino ʒila baskɛt bili o zuɣu ni ka niraba ayi mii ʒi boto nima bi niraba ata zaa kpabila bihi bi nyaanga ka yino mii gbubi anbirɛla n chɛna mori biɛla nimaani ka tihi gba zaa biɛni ŋun bɛ tooni maa zaŋla chinchin ʒiɛ n kpabi o bia maa ka bob bobga

duu puuni ka kuɣu piɛlli ʒɛya ka bi zaŋ dufɛli tam dizuɣu sɛnta teebuli maa nyɛla gilaas n nyɛli duu maa peentila ash bi malila kabinɛt ka di nyɛ biraawn kala buuks mini binyɛra n bɛ kabinɛt maa ni kabinɛt maa dibaata nyɛla ɛmti waans n nyɛli ka bi zaŋ buuks maa shɛŋa niŋ kabinɛt bihi ni

Kepkos kastil nyaanga m boŋɔ ka di penti zaɣa piɛlli ka kanuu nima za nimaani niriba kohari zahim paɣa so za nimaani o sola chinchini ka ye liiga milki kala bidibila so gba yw liiga ʒee la nyaɣi baaji sabinli dari ka bɛ zaŋ niŋ bɛ kanuu maa.

Ashibiti duuni, ka news paɣaba ayi ʒaya. yinɔ kiripila ɔ zabiri n pa ɔ yaaŋgi zuɣu. ka bɛ zaa ye liiga piɛla. bɛ gbubi la peisheinsi re pot nima. bɛ nuunika mali pen bɛ nuuni. pa teesanim bela duu maani. kadi nyɛ kalee pam, duu maa gooni maa nyɛla milik kala ka di fiili nyɛ zaɣi piɛli

Konstiration saad n boŋo ka katapila gbiri boɣali n toori tandi maa niŋdi tipa tirak ni tipa tirak nim maa nyɛla zaɣ ʒiɛ n nyɛli ka latapila maa mii nyɛ yɛlo waan di pun toola tandi maa pali yino ka lahi toori niŋdi dinbala maa ni tipa tirak nim maa zaa ko yinsi maa nyɛla zaɣ ʒiɛ

piɛri n-chana ka bɛ shɛba mali yila do' so gba zaa yɛla o jallaab-i-a buluu wan ka zaŋ tampiɛlli n-niŋ o nyingoli ni ka pili zipil' sabilinli paɣa so ʒi ni maani shee n-kɔhiri binwala ka ambirɛla tam --ni bɛ ni ʒi yil' shɛŋa tooni maa nyɛla -ɔrenji kala

Binwola daani ka paɣa so ʒi baasiketi ʒee gbini n gbibi alibasa o nuuni o koharila leemu mini kabaji nima sheba gba zaa ʒi nimaani n kohari kawana ka di be boto puuni paɣa so ʒi nyaanga maa m pili helimenti ka pa sariga do'so zala nimaani ni o da ka moto nima gba zaa be nimaani.